Paɣaba mini dabba n ʒiya ŋo dabba maa nyɛla ban ŋmɛri lunsi ka paɣaba maa nyɛ ninvuɣu shab ban wora dabba maa nyaanga salo bɛ bi nyaanga salo maa shab nyɛla ban gbubi binyɛra din diɛmdi nuuni bin ʒɛ bi nyaangi maa shab gbubi lunsi

Paɣa n ʒayaŋɔ ,ɔ nyala ŋun ʒi kuɣu zuɣu , ɔmondila bonku, bihi ayi nyala ban ʒi ɔ nyaaŋa. paɣiso nyala ŋun ʒa ɔ nyaaŋa ka tabi ɔ puli. paɣa maa nyaaŋa paɣa gba zaya ɔmini bihi ayi. paɣa maa nyɛla ŋun ye liiga yelɔw.

Paɣaba n chɛni ŋo bi nyɛla ban yi kuligu na bi zaa nyɛla ban ʒi kom ka bi ninvuɣu yino gbubi baaji ka niɛma bɛ di puuni bi nyɛla ban tam tankpaɣu zuɣu bi tooni tihi n ʒɛya ni mori